Duma duma asati hayssan de'ossona hayssatika qase ubbati dunguzza masatiya mishsha mayiddi eqqidosona issinoyi qase dungguza bolla ayibba kushsh bolla qachidde gikko tophphiya bandira masatizayisa qachidi bettes.

Hayisani darro gammo assati eqidosona ubatika eqidaget issi mishay dessi he mishai ayibe gikko cammo gettetidasa eqidi hayisa hesika ayibe getetides eqidi hayissa xelidappe guye bid ha guye simid yiss

s seellishin qasseka teehipe hayfes lo7izayta hayba fidikko ubba gaammoche maawati lo7i za7o gera wutidosuna do7iza gaabe ubbatikka maayidi uttidosuna qaseka dinduza ba hudheya bolla woththidi uttidosuna hayse

Hayssan dumma dumma addeti issife guppishe beettosana ha dumma dummai addeti qasseka aybi mayo mayidi geekko ubbatikka issi mala mayo gaamo dunguza getetizayssa deessa maydi ubbatikka gupposona hessafe guye qasseka ubbatikka kaa'osana

Xeellishun keebipfe hayges lu'iza so gidishen hayssa mala feexa qassera dopiya giddon dara solba hayssi xeelish toppiyappe kare zeegqo kari debetan haysta mala miishe masates heessa gisha qase

dumma dumma asati hayssan shiiqida uttidosona ubbatikka xeellishin maawota keehipe cimmidayssata masatoosona izeti qa ayba haasayanawu shiiqidakun eretenna ubbatikka michoosona xeellishin.

Dumma dummaasati hayssa miiza shammidi hoykko bayzanoe ekki oosonna hayssi miiza qasseka aywis goyetiskko asatas mimaanan koo7es heessata guye qasseka zeeretsaka zeerana gohes zeerethiya wode.

Hayssan dumma dumma asati hiigidi ittidoosono kaasatikka qasseka ubbati boothamayo mayydi issapes biigasse huphe bolla hissi meefiya wuthidi uttidoosono harati qasseka drogigi doh o ubatoho bolla wothidi uti.

Dumma asati haysan eqidi issi mishe othosona Hesika qase aybe gikko waraqata bolla issi mshsha xapisona xappida guye ubbatika shiqidi ka'osona mic'osona hesappe guye

Kehipe daro asati haysan motere lagishe betosona itika qase haysi arbamiche gididaysa gidishin ubatika lagishe de,'osona

Hayssi xeeli shinke hifhe daro asati dalga koxu mol uttido sona adalga shay qasseka awo gikko dophiya giddun beetti hayssa giddishin dophiya giddon qasse awo dere gikko addisafa gidettiza debenbena.

Hessan keehite cora gaammu aawati beetosona issi aaway qasseka gaammu kawu geetettizayssi hassan taasi beetes hayssafe guye qasse ubbatikka dunguza may7idi issife hemetosona himettidappe guyeka.

hayssan keehi daru asati xiiqidi xipe uttidossona haasatikka qase hay bawatosona giikko ubbati kabbu salo dhiya mayomayidi kawo doorite gishin beettosona hayssi qasse qaayy beggiikko

Dumma dumma maca nayti woykko geelawooti hayssan iqidi uttu doossana hayssati qasseka haybatusana gikko issi miisha haasayusana asayidappe guye qasseka hissi isi miishata lo7ithidi boossana heyssi gassea.

Keehippe cora asati hayssan eqqidi beettosona .Asatika qasse giddon xaraphpheza geetettiza miishsha woththidi uttidosona .geela7otinne asati hara asatika baawa ubba asati addeta gidishin

Hayssan xelelishin khippe lo7iza asati shiiqidi issippe uttidoosona asati qasseka aybis uttidoosona giikko ubbati shiiqidi uttiday issi shiiqo woykko issi koosha hasayana koyda gishawu.

hayssi dumma dumma asati dumma dumma dereppe yiidi hayssa uttidosona ubbatikka dumma dumma qommo mayota may7di shiiqidi uttidosona hessafe guye qasseka issi addennessi nacue haara sintha baqara biittosona macasiyagu

Duma duma asati haysan shafa xelanaw bidosona ha'i qaseka aybe giko ubatika xelidi bosona haysa asati qase ubatika ma'o kesidi ayba gidi haysa gidon gelidi gelidi kiyosona.

Hays aybe biko Hana issi Naya tuke bayziza nayo gidishn hayina qaseka haysa shayada shayidappe guye qaseka asatsa bayzawus .

Haysa xeelishin keehipe lo'iya gidishin haysi kaseka tasi suntay dogetides gasile deseye haysi aybe hinipe attin xeelishin saloy keehipe lo'es bootharane hara qalamera issipe oyqides.

Dumma dumma asati maanawu maadiza miishati betetes.

Hayssi maze parkke gettetizayssa,iza giddon dumma dumma medossati dizayssa besees

Hayssi xeellishin keehippe mal7iya kawo masates waykko quma masatees. Hayssi fereseynna geetettiza miisha gidishin izaara qassekka phuuphulle geetetti zayra qasseka budde nawetettizaraa issippe shiiqizay.

Hayssi wana tani beyida haaththa matates hayssa gidda tani xeeldi masa nayti molo kessi pisi miya masatofona aybiskikko guye baggare eqqidana addenay issi molo kessiza eqamoykko miishaweqqidi eqqides

Sadi hayssa mala sarge xeellishin keehipe loo'ees hayssa mala sarge qasseka keehipe lo'ibessa bidishi na'atikka keehipe lo'e sona na'iya daro loos haddekka qasse coogidi izo xeelles izikka qasse coogedi izo xeelles

duma duma asati hayssa xeellishin keehippe hayssi ayfe goosonna hayssi qaseka xeellishin keehippe lo7iya miisha gidishin hayssi dgoda kushethe kushera oosettida miisha hayssi.

Hayssi seelisin keenfelo'iya asata masatees hefas gikko hayssi asati kuraage gillidasa dagee tireka gidihin hubpatikka namu makina wuti siisi malawan amayiji duroosana duriza.

Dumma dumma asati hayssa mala liisha oykkidi guddowa dendoson harayssi qase qaaybe giikko soddo werko wolayta geetettiza katama giddon dehessida miisha gidinno saaro hakkin geya geefettes hayssa mala.

hayssi xeelishin keehippe lo7i asha agge asha haygasseka aydey giikko issi se7akko hayssan daro asati d dookkona hayssa na yubiti giikko haathabetes xeellishin keehippe lo7u masates

Hayssi xeellishon keeheppe hayfesilo7iyamush gidishin akeeththidasseka aheza geetetti giikko gonder geetettiza keeththao heessafe guygasse daraasati hara direpiyidi hayssa xeellosana xeelli jiidasekaois bira immas.

Hayssi qasseka xeerlishi n ayfiskey hi lo7iza sha giidi asha agiton qasseka aariya hibetti giikko lo7iya ciili loo maatay weete sistatu gu qasseka lo7iya haatheekka godishe weetees

issi s dishin ayfeske hippe lo7i hanayti hayssan beetto sona hanayti qasseka issi aaya nayta giidishin ubbatikka isso malo sona ubbatikka qasse hube qanxabtido sona issi niya attishin lam7ati qasseka gon

Hayssan dumma dumma asathi beeththokkona,taassi qa aybi beeththii giikko dummadumma keeththati beeththoosona; keeththati qassi keehippe lo7iza keeththa gidishin awad doosona giikko addisaaban doosona.

Duma duma asati haysi aaze giidi oychanas danda'ees. Haysi maybe gikon tophiya telebizhinne bolla beetidaysa inati birhan hiwoti gizays xaafeti dishin haysi beetana mala ubba asati koyosona.

hayssi xeellishin babisiya miifiya mashootes haybis giikko hayssa miishe xeellishin hayba masati giikko doodinetiya woykko hayssi waarya geetettidays masatees waarya qasse kaaywe giikko asay asara salan meradua

heluson keetippe babisiya imish mifasis qasseka hayssi efigikko hayssa mala gugoloyay haatha bolla hemeti shinbeetti gogoloya bolla qasseka tophiya bandara asati wistidi beestosoma hessafe guu qassefeeba hirsinne saliyeda giidi xaaqae

Dumme dumma asati hassan eqqitibettosona hasatikka qasseka ubbati lo'o kona ubbati qasseka miiciosona issape guye kasseka issi aaya keehippe lo'os iza ubbatappe dgidatas issape guye kasse.

Suma dullasa essan beyto sunakke yoppe dara wusati hayssin betethon qasseka isxofi giddo baggara deizayssi shampiyoone geptiza xupi beyttes heessatappe guye baggara qasseka dobi abayndar asati kanxidi kanxidiwothidassii.

issi darawasati stikka shiitidutitosina daarufu taqase ka soo salliza mayimontessina hissi guudonyan kasse kawe kogielaaye ssila me keta fuda dubaya bolla shaaseqan qada hessafe komiqaseka

Duma duma asati haysan ootho oothishe betosona haysatika qase shucha aybakora dentjishe bftosonA istika.ha asatika qase nam'a haysa asatika othizay azee gikon maburatera oayketida miahako

Dumma dumma asati hayissa xeelishinn kehippe hayiss ayibadann lo'i gosona.xeelishinn lo'ees.zineppe attin mabirate hayilatti mashshiniya masatessi.hayiss giddonni.

issi seemishin keehipe hiya keeththa gidishin ha keeththe qasse kaayewegiikko keehippelo izayssa issi issi miishota asa nayti wothana gurettizayssata wasathey heessape guy kase dalga issife dala keeththa hessaqas

Dumma dummafati hayssa beexe uyeedi xeellosan haysseti qasse kayiba xeellosana giikko carkoy badala iisidiyoqa hayssa malada hizin iisidi bidessa hayssi qasse kayeba giidi izatikka xeela

Dumma dumma asati hayssan beettosuna hasatikka qasseka silsimifiya wiiqidistippe haasayosuna hayssati fisika ayaga hasayan biikko taas eretenna aybas biikko siyettenna gish gidonpe attin.

Dumma dumma asati hayssan mabrate geettiza miisha doloo7 ikkise beettouna haasatikka kase hay bowoto suna gikko mabraate yoththizasata gidishin ubbatikka shiiqidi baggati qasseka kuda keeydi baggati qasse sahan utti di raatha.

Heyisan kehippe daro asati shiqidi issippe eqidi issi misha xelosona hesika qasi ayibe giyaba gidiko issi dere asa na,ayi kushera medhida mala besees hesappe guye qasi isinozi kushe ayife bolla wotidi xelees

Tiri keetuchcha goyiza haagidipfa asha y kaseta hopaasati hayssa malasha saallana kolufuna safe gu qasse ubba asatikka hayssa mala sheelitin ufaytoosuna tana ka haadis.

hayssis xeelishin keehippe babisiya miisha masates aybas giikko nam7u asati sa7an uttidi ayba kommesha tookkidi uttido suna harati qasseka eqidi xeello suna hissu issoy aybe giikko qasse heessa mala

aybe gikko asati sife qidi aybaotosona gikko hayssa mala dere maaro oykko dere lo7atho ooththuesosuna hayi xeelish mawurate wooththisa satama safees istaka qasseka issinoy sa'agi

Dumma dumma asati haysa mala misha go'etanaw koyetes aybas giko haysi sibi carqe gidishin asa nayti silkera oykidi asas bira yedana koyiko hara adimishi

hayssi hiwot baarenna restoranti geetettiza quma keestha giidishin a quma keestha giddon gasseka keehippe mal7iya mal7eya kawu7eqi doossona keessafe guye qasse asa naytas go7oy immiyana kawuweti doosona

Nan dumma dumma keeththati beetto sonna hayssatikka qase haywegikko keehippe lo'iya keeththa giidishin hayssi sunthay hotele geetettes hayssa gelikko asa nayti ba koya miya qaquma modi hessabe guye kasseka diraciba.

dumma dumma jarkanoti hayssan beetto suna daro jarkanotinne barmele keetetti zameshyati issippe shiikkidi hayssan beettoosuna hayssatappes gas guda baggara motoreti beetto suna.

hayssa duma duma asati kawol mittiza udenje baggara mam7u siyaayanna qasseka guutha mayuti doson da7estafe qasse guye goggara isse adde nay beyittes kawepiitha qasseka sinthifigan sate kushe meys ettana mallas.

hayssan nam7o asati beettosuna nam7u asatikka qasse sioodi aago miisheeti dees hayssi qasse haybennikko asa nayti silkera goyettidi issisoppe hara soo dura yeggana dandawosuna giya meesha odos

asa nayti dumma dumma miisha bira woykko hara hara miishata wothana go7etto ayssi qasseka yba geesetti bitto banke geesettes he bankitappe qasseka issi noy adiziniya banke geesettes haratikka daro goomoti

Hayssi xeellishen keehippe qommo gididi ha qommoy qassikka keehippe go7o immiza quma gidishin ubba asathikka hayssa mala qumaa maanawu dosees.

Hayssan qaseka issi na'ay silke oyki uttidayssa besees.

Dumma dumma asati aythera utidi tuke uyishe betosona ha asati qaseka tuke uyidape hathas uthidosona turkey dhayes giko xugiza Misha hathe uyetes

dumma dummasati hayssan uchthidi bana lo7iza qoma nayoo kitidi moosona hayssi qaseka aybeskikko kumay asa maata sigisis qoo imis hiisatappe qasse hessi no aybeggikkoa

dumma dumma sati shiiqidi issippe hayssan uttidoosona hessape guye qasse ubbatikka issi mala mala may7o mayidi uttidi issi aawa hasayizayssa hesigoosonas hessape guye hay bowoththosona giikko ubbati shiiqidi

helishin nam7u asati sinthe baqqara uttidibeitesuna issi maacio issi adde gidishin hadda kama ciqa nammati iskiribitora gitettidayssa oykqidossuna hessafe guyese hubey bolla kophiya gierettida

Dumma dumma asati haysan uttidi beetosona. Ubbatika uttidi beetosona. Haysape guyen qasseka ubbatika maarara lo'iya oydiya bolla uttidosonape guyen ubbatika lo'o haasaya haasayoosona.

Duma duma asati issippe shiqqidi hemetishe betossona daro asati qase dhoqqu giddi hayissa lo'iza keththa xellishe dossona hayissi keththinne oggeyinne xellishin kehippe lo'esi ubbatika boththa.

Dumma dumma asati hayssa mala keeththa biidi xeellosona taassikka hayssi ta xeellishin keehippe lo'iza keeththa masatees. Hayssa mala keeththa qasse cimmishin keehippe lo'es maburatey de'es tophphiya bandiray dees.

Hayssa dumma dumma asati ubbatikka uttidi shiiqo shiiqiya asati dishin issi aaway qassekka eqqidi ba kushshe dhoqqu ootidi utida asasi issi issi miisha odisees. Hessikka qasse oddda miisha.

hayssi xeellishin keehipte lo7iya keeththa gudish haysse mala keeththa ta hayssafe sintha beyada erikke shini piraton xeellishin keehippe lo7is hayssi dumma keeththa haysse mala qommu keeththa tani beyada erikki yessa

hayssin lo'iza oyidey uttidees ha oydey bolla qasseka aybikka assi bawa ha oyudey qasseka ayba massatti gikko kareththa gidishin assatti aybas hayssa bolla uttidakon ta erike soohoy qasseka ke'iooe lo'ees

hayssi xeelisin keethatappe lo7iza keeththa gidishin keeththatappe zasse garsa waggara asatikka beettosonna lo7iya lo7iya makinatita beettosonna hayssa mala keeththa ta hachi pesisa beyada elisiki hayssi

hayssi xeelli sina ayba masati giikko ayba quma metetidayssa shoo masates hessan geli dikko koronne aybaga hayayi oykko shiro gestiza quma metetes siyssappe gude kasseka midappe guye akqa

dumma dummasati hayssi xeellishin keehipe lowees giidi haasayo sona hayssi qasseka haywe giikko dumma dummasati hayssa gugqan wiidi itidakkun xeellidakkun dehen qasseka hayssi maatay

hayssi ke hippe lo7iza uydenne hasseka uyde baggara pasizinthe baggara xarapheta geedetizayssi dees asi haybasiditti baakkonne ta eerekke hayssi utanokke keehippe lo7iza uyde gidishin hezappe sina

hayssi ke hidde lo7e iza buudhe keetsi ahawun diigikko erektenna hayssi gaammu giitdan hayssa mala deettinna shinipe attin tanicoo gidicheellishin hayssi deyida masatizayssi arbaminceeppekehidi ro7ekko haddisaba geetetiza hiee

hayssan dumma dumma asati beettokona issi adde bicha barka hissi miishappe dolidi gudhaa gisin beettes ay addefe qasseka finsi baggara issi lo7i hamitha biittes qasseka addesin hasse guye baga

Hayssi xeeli shin kehippe loqiza dere masatis dere qasseka ta xeellishinta eriza katama masates hayssi qasseka haybe giikko gubba asati hayssan duosona hayssi asi dedeyaderano mala.

Makayishi seelishin teefite lo7iza keeshtha duddishin hashsha mala keethshati qasseta awu beettosana giikko waandisaabatan hara hara lo7iya lo7eya diicida katametan doossuna lo7iya lo7eya waqinatikka beettosa asatikka eqqidu.

Dumma dummaasati hayssa mala keeththa keexxidakkon haywadan lo7usi hayssi yeli keeththa masatenna shin ufiyati keeththaka masates kas hayssi haybamieshe gididakkon ta hayssate sinsagayada erikki.

Hayssi keehippe lu7iyaso didishin hafayssa mala keeththa qasseka ooni keexxi giikko dumma dummasate keexxana dandayosana hayssi qasseka issi dure adde keexxides xeellishin keehippe lu7iya keeththa masates dishinippe attin hayssa mala teessa keexxana.

Dumma dumma asati haysan eqqidi bettosona ha asati kassekka ayiba oththosona gikko ubbatikka issi mishsha othosona eththi hakimekka malathosona kasekka aththidagethi saketida asata.

Dumma dumma asati hayssan bettossona hankotikka zoko zaridi uttidda ayssi zokko zaridda gidikko eretenna asatikka lo77o ase malatossona.

Hayisan issi adde nay duniguza mayidi betes duniguza mayidappe qaseka issi mishsha asatas hasayishe betes izappe qaseka guye bagara betizay ayibe gikko welkam tu ariba mince giya xife betes.

hayssi zeelifin adde kundides kundida gisseka mana sakida gishafun kundides anna na7iyatasseka iba hotes diggo naadde kundida gisho maaddana koyadus xoossiyan johanayyoo

hayssati xeellishin keehippe lo7iza asanta giidishin haasatikka gassi hay be oothosona giikko ubbatikka sh idi hissi bolla issi miisha oyqqidi yooqi gassona aybati ekkikko basseka nam7u asati

Hayssa nam asati uttidi beettosuna bissiniya qasseka hale bayssiya macasa gidishin issoy qasseka uttidayssi hale shammana yida adde dalesha midappe guye haygosigikko bira immidi hissafe guye qasseka macasaya immiza dalekkidiyees.

Hayssa seenti hin uddaro keessati beetto suna meloos nigdiageeteti eskabeettes peeza geetettiza eskabeetes nedamiti keetchtha geetettiza heskabeettes ibbati beettosuna hayssa hayssi kaseka giyamasa.

hy seellisi mukke hippe lo7iya miisha ayfis giikko hubba asati hayssadan baso diddun de7iza ata ubbata hayssa dan maaran withidakko haykkena lo7oshin hayssi hubbay darola.

dumma dumma asati hayssan beettosona hayssati qasseka issi miisha kusheera oykkidi ikkidoosona hizeti ayfe woyqqida aegettenna issi aawe qasseka dure masatizayssi hayfimmana xire wetha datadus

Tummaasati hayssan eqqidi woykko qasse uttidi beettosana nam'ati issi mala mayo mayidossona idooppe attin qasseka haratis issi mala mala mayo may bookkona nam'u hawati beettosana manaxira hayfa bolla wothi ydosonna.

dumma dummura asati hayssan fidhiti beettosona asatikka qasse ubbati qoode bolla hayba yeggido gikko qoode bolla oggikka dunguza yeggidi doosona daroti issi aaway kanche mamatadara gettidi zammayo mayidi

Hayssi ahaway huphe bolla issi yi sawothidi eqgides haysti kasseka ooni aawas huphe bolla xaafidakkon erattinma shin i perettin aaway hayssa mala boothtxa mishsha huphe bollara geettees shi.

Dumma dumma asathi heyssan issipe shiiqidi yoosona; ha asathuppekka qassika darothi haakimetha gidishin haakimetha giddoppe qassika paranjjathikka doosona;paranjjathi qassikka hara hara dereppe yiidosona.

hawusish asi ma xeelike naiya heedszsi asayssife wolade heessa gissa feezza asati yeletidi herume gissa asati giigidi fuoto denchosanna na7i agasseka abega gidido elida

hayssan xeellishin tamare nayti tamaresheideessonna hessafe gueeqass issinne haythe bolla hayssi hakimetti haythe bolla wuothiza miisha wuthada aa xeellashe miicaus hessafe gue qasse mi

Haysi xelishin kehippe babisiza ogge masatees. Aybis gikon issi asika beetena. Haray qase aybe giikon xelishin maatatika melidosona

Hanchikka issippe d'laro asati bettosona. Asatikka qasse mabati, oyqqi uttida ollaka bookkona, getetidi na'amu asata gididi dishin, harati attiday qassikka lo'idi tseellosona. Asatikka qassikka haybis eqqidonakko.

hayssidi haasati zeelisin keeffe lo7ea gisha mashates haybas kikko ubbatikka ugetida daabbo bolla wokka ugetida boora bolla ba kushe masha rayssippe wassidi hayssa mala ufaysesa ubbata siyooto

Dumma dumma asati hayssan shiqidi huftidosana asatippa qase daro asati cimmida satanne woykkoc e gasata giidishin ubbatikka ayaba ortosana yikkoc co giidi ittido sana yete ayba hasayekkone eretenna siee

hunnu dumma chete haassan daas beetefone ayssi coo gidi ofeywetes egegasseka teehippe lo7iya miggidishinqe hogeppe haakkidi saas issi addena esxedensibilites addenafi qas iuye baggara issi keethe medesa keethe gasa

Hayssi xeelishin keehife lo7iza keeththa masafis hayssi qasseka aywe giikko keehipe lo7iza keeththa giitishin ha keeththata qasseka asameti istiri baheera geeshiti uqqida gisho lopedes

hayssi seeli sinpise hayba komishape izoti issi meisha dimisasana haysse kasekayebeytikko hayssa malasasi dubbatu phidi kushe baqqishe qassekufayetisi hissi misa dentosana hemishe qasseka betikko

hayssan dumma dummasati isipsi i eqqido sona heyssatappe qaseqa issi addeyta erizadi filawune geetettizadi giidishin arata erik shiniti attin ubbatikka issi mala qooga hubeya ballaachifi

Hayssan xeelishin dumma dumma asati tibetosona hayssi kassekaefe gikko asa nayti issife shiicidi uttidosona hayssati kasseka issi aawa ekkidi issi miisha haasayes ba qode bolla issi miisha wolidi.

hayssi xeelishin keehipe lo7iya misha masates hayssi aybe gikko asa naati saykile laaggiya wode hayssata ayfe bolla huphe bollanne kushe bolla uthanawu mala maketida mashineta woykko eta

Dumma dumma asati hayssan baawa. Hayssi xeelishin keehippe melida shaakko hayssi qassekafa xeellishin ta siramiishappe afaar kililiyaa geetettiza masates aybassi gikko issi mitta kabettenna ubbati ahahees..

Haysi daro asata woykon poliseta gidishin ha poliseti qaseka issison bishe betosona haysati qaseka awa bizona giko tas izeti bizasoy eretena ubbati issippe marara hemutishe betosona

Dumma dumma aywe kidi xilis ayssi march eyti geetetti denssa gidishin alamakaf era wanto worikko nayti hisamaca naytas issi qanne immidi ipakikka bonchi hagane gidishin gubbasa

haystan keehippelo iza aaway ekkidibeete saawaay qasseka haybo giikko ekkidi issi miisha hasays miisha ize hasayijayssa asati qasseka ekkidi esgoosana hayssi federaale ketina geetette

dummu dumma asati hayssan miicishezeentosana hasatikka qasse nagu wothosanay biikko namati issi meeshe kushe bollara waqqidosana harate atte daagiti qasseka coogidi heqqidi kusheya barqosana baqqidadu giye qasse

Suumadu maasati hayssan bee beetokona issi adde bicha barkayqqidi simuusha haasayis ahaaddi kaseka mana xirayfi bolla wothsides lo7i amayanida haaddes qaseka guye baggara haywi diigikko lo7iya.

hayssan issi aawa eqqidi kushe dhokku wooththidi hissi miisha haasayees asatikka qasse ugtidi hayssi haasayiya miisha siyoosola siyidappe guye qaseka kushea qoosona kusha bagidappe guye hayssas otta ki

Akayyssi xeellishin ayba gizammasati inte yo leelishin hayssi aybagi hashushu saara fiideta giza xuufe oyqqidi uttibayssa gidi hin hayssi firde beeshe geerattidayssa giddon deessisafe guyi qas.

Haysi xilishin kehippe lo'iza tophiya bandira gidishin haysi qaseka asati utidi betosona haysi qase asati ayba besizo giko ubba asati gina gidizaysa beses

Haysa dumma dumma asati shiqidi uttidosona. Ha asati qaseka ayba othizona gikko ubbati shiqidi oso othosona hesappe guye peyxa oykidi pittosona ubbatika ayetika mac'atika ubbatika

ammado maysati shiiqi digef behtefana ha dumma dumaasati ase kayfotho suna jikko ba akabaaboy geesho sna geesho repiglekaseka dufa asati hayssa mala umsoruthana mala asakas bessana malon hasta malafeto dendidoyssona dendida gisho mongistia

Hayssi xeelisin ayfesi keehippe ba bisiesaydis kikko heeray keehippe yiitides wayekko amixidis issa gish ubba asati hiidi ba heera hayssa mala ogera geeshosana.

frayssan dummo dumma asati beettosona asati qasseka hayba woththosona giikko ubbatikka fixxos uxa wekkidi fixxosona issafe biye qasseka isiyawey haybaoth giikko iita ita miishata qanxees

hayssi qasseka haydeehikko dumma dumma assati hayssan shiiqidi ba heeraa ubbati qa shiqidi geeshhasana heera geeshikko hayze gikko kasseka dereyka geesshanau deheessa ubba asay ba heera geeshshanades

Sii keehippe lo'iza gibe gedishin aybe giikko makina bolla hissi mirsha caane hibeettosano hayssa hayzuzaya gedetti iza makina gidishin duddumma dumma go7o imees haykaseka hayssafe hissino hayfe giikko.

dumma dumma zati hesoppe keyidi bidiyosoppekeyidi hayssa mala uso urthoosona hayssi qasseka haywigikko ubbatikka shiqidi hayssa mala piza besoppe kiydi sa7a pixosona ogi geeshooso dere geeshshoosa

Dumma dummasati baso ta keydi hayssa mala shiqidi baheera geeshoosona hayssati hizgidi baheera geeshshikko ubbati dere geeshano deessea hayssi qaseka baheera yaatidi lo'atho keehippe lo'ugut

Dumma dunya xofi hayssan beetto sona hayssatikka qassebati takko xawekkidi kuxaara sahabitosona hithi dappe guye kase giidi baso kusheme ishatidi heessafe guye qomamu sona qomani dappe duye gasseka

hayssan saro daro asati batikka shiiqidi issi ogiweygo heera geeshishe beettoosona haysse asati heera histidi geeshidadi ba dereykka qasseka geesha malana ageena koyoosona heessa

His eelshin keehite lo'edakko asa nayti halsadan ibbati fiqudu pixxidi lo'otriko ubbawodeloyidi utteseeshafe gishinchadaseka asa naat piddan naytikko hissi zitana despeeshi hissa gishan

Tumma dumma marcatinne adde nayti hayssan issife shiiqidi puxaweytidi so pittosona ixidappe guye qasse ibbati shiiqidi issife kushi mecetidi hessafe guye baso baanawo duusona.

Dumma dumma asati hayssan shiqo shiqidi uttidoosono. Hasatikka qasse ubbatikka macca adde nayti ubbatikka walaketidi uttiloosono. hayssan indze baggare beettidayti nam7u adde nayta yuzishin issinne seka.

assen xeeli shinketufi lo ibalo izaasati beetossana hasseka aybi gikko xelebira geetetti beessanne payda geetetti beessa si bolla wuthidi ayx bessosinne telebirya baggara macirasaya dabus qaseka hayssa baggaradina

Dumma dumma asati hayssan beettokkona si aaya uttada hayga bollao aybakku qummo pethadus othida to guye qasseka aybakku xeellas nayya ukkida wede ke pelis istika qase kaarethi.

hayssa xeelishin nayti payda geetettizayssa keessana mala waatidi asanayti go7ettizaykkon hayssa dessiyes hoykko idizethora prosese geetettizayssas bessiyes heyssa gishay ubba asa nayti hayssara goyeti

dumma dumma asati hayssa hix ekkitinne sidi biittosona hayssi taasuti illishina hayfezo masatizayss aybegikko hayssi masatizayssi asa nayti bira wuthi dosappe gi biidi ekkizasho masatis hizikka banqe

Saan qasse dumma dummaasati hiiqidi uttidoossone usifidi uttida asati kasseka haybooto sama ykko ubbati waraqeta dusuno istata qasseka sindza baggara bbadaska sisi haathe deeessa.

Hays keehippe lo'iza keethe gidishn ha keethay qaseka tamareso malat cililo matay betes hesappe guye qase matappe guye bagara qase.....

Dumma dumma assati hassadan awa bizzakone erretena shinn attin ubbatika tophiya bandira oyqqidi boththa boththa mayo mayida ubbatika desona ubatika qasse loo'ssona hemettuzaysa

Dumma duma asati haysan shiiqidi uttidosona . Ha asatappe giduwan qasse xade bagara utidayssi issi xilahun getetida adde des. Hessappe guye qassi ettappe sinththa bagara cililo ciishsha wotidosona haaththay.

hayssi dumma doommasada biidishin haasati qasseka ikidi hissife ubbatikka uzorenduosni ubbatappe qasepu hissihe gaamo deettes heessika ase cayy gaawa aayon diigikko nuu kawofe baggara dires hayis

Ha dumma dumma asati hayssan hemettishe betosona asatikka qasseka ubbati ufayetosona izati ayba ufayis yakkone eretinna nam'u macanati qasseka zamxina giddo gelidi oo qiddo baggara asse makinati wooza.

Hayssan xeelishin nam'u hasati fidosana hasatikka qasse haywey gikko addinni macu gidishin ammatikka kare debeppe yidayta gidishin ammati kasseka keefilo'uusana am'ati

Dummasati hayssan eqqidosana hara karethatinne booththati karethati tophdhiya dere woykkowafe dere geetettizayssappe yiidayssa gidishin atti daa geeti qasseka karedeleppe yiidayssa geetenttosona issa gisha kubbati.

Hayissa kehippe ordde awayi hayissan eqqidi ayiba oththi gikko eqqidi ubba asati mala hasayizayisata izzikka hasayes.izzetti qase guye bagara issi makinayi betees.

Dumma dumma Asat haysan keehippe lo'iya ogiyara woyko marara issi mala mala mayo mayid issipet eqidosona, hesappe guye qase sinthe bagara de'iyaget tophiya bandranne hara dere Bandra

hayssi nam''a asati beettoosona nam7atikka qasse aybe giikko kare dereppe yida asata gidishin nam7ati gasseka eqqidi ayba miisha oyqidi xeellosona issi aaway ayfe bolla manaxireya wothides haray gasseka

hayssa co'ra asati qidi beeddosona asati qasseka faranja tikka doosona tophi asatikka doosona hayssatappe darizayssi qasse tophi aasata gidishin ubbati sife shiiqidi aybertosona giikko kusherakush

Hassan milkehippe lo7ida nam7u oosati guye bolla himit odosana ham7atikka qasse issi mala mala may7o mayedi heessape guye qasse haymatesana miisi usanaaka oosane hista pirase guye baggara majcana.

Hayissanni xellishshin kehippe daro asati hayissanni betosona asatikka isetikka isuwa xellishshe issi adeyi qasekka gidora de'iddi issi mishshe hasayises hee adeyi qasekka ayibba hasayi gikko

hayssan dumma dumma asati beettosona atikka lo7iya mayo mayidi etafe guye qasseka hissi aaya qasseka issilay maayo gidishin kushe abba zokkuwa bolla uthada siillawus sapfe guye qasseka issinen chuugada miicashi xillawus haratikka kae.

dumma dumma asati hayssan issippe shiqqi de7osonna hasatikka qasse ayi oothiyona giikko issi miisha xeelliiddi doosona issi aaway kushe dhoqqi wothidi aayoone miisha izata bessees izefikka xeellosana xeellida giyo

dumma dummasati hayssa mala eqgidi seellana mala kushes hayssi qasse aybe bikko keehi pelootsha addemay issi maa miisha oykidi eqkidi azatas ubba miisha udees hayssi haway qasseka haygaodikki

Hayisi aadeyi oridde polise ggidishini ha oridde poliseyi qassi assati mishayi okidabeppe zaro imidape guye baggani assati kushe baqosona.

Hamise xelishin aybe betizay giko issi ade poolise mitha makina bollappe wothanaw hanizaysi betes. Hesappe guye issi away izappe ekizaiysi betea

Hayssaen dummi dumma lo7i amay maydaliti poolise masafizaagiti hudhe bolla gase kawuthida dirafike masafizaatsati dubbafikka shiikeqqi doosana heessafe beetas hetapfe sintha gaggara asati ta shiqi diqii izata ceelles.

issi poolise haway maaraa ekkidi hayssan beettees haadde kasseka poolisa mayomayidi miichishe beettees addeppa kasseka guye baggara lo77iza maqiniya barka himettishi dawus hayssafe giyahasati

hayssan issi booliseawey bitte sabuoli saaweykka qasse kushe dhokki woothi di hisi miishe haasayes gaaddey kaseka ayo haasaye giikko taassi yetemna giisha ayba hasayida pune diqqemer shi mupi attin guye baggara topphi yaban

Ha essan issi orde poolise ekkidi issi meesha haasayis harati qasseka nam7oti uttidi haybakko iza hasayiza meesha esiyoossona hessafe biikasseka uttidossona naayer qasseka issi ha adde ekkidi haasayizayssi.

Hayssan issi poolise ekkidi beette apoolise kasseka mayba wooth giikko choogidi ekkidi puto dandees hessa fe gude kasseka miicishe bintes haadde kasseka ygis miic giikko ta7eriki yaygis miich

issan daro asati eqqidi beettosona ha asatikka qasseka dubbati poolisata gidishin ha poolisiti qasse dubbati maarara maarara eqkidosona issafe guye qasse kase tophiya bandera oeqqidi

Hayssan xellishin issi away qasseka bettes away qaseka aybba othi giiko ubbatika maata lo7iya maata woyko demba bolla hametosona ha dembay qaseka kehippe lo7es.

Dumma dumma asati hayissan eqidi bana koyiza mishsha hasayosoba hanika qase hesadan issi asay hasaya gidi odida gishawu hasayana mala imetida gishawu hayisan eqada macassay eqada issi mishsha

Astuma dummasatey heessan upude keyidi sietosuna. Hasafi qisega haybiske dougikko haysmabarat eggeti lammisha lo'ethana keydos. Na eginoppay atti maqaseka hissi aaway sinse baggara ekkidi miic'isie pootoha dindifhe beettas.

Haysan dummu dunnasati osa bolla yieto gakkano yuddisina yihorokkish aspeka ubbatikka ba eehiyakawerkko ba dosiya seweggo ba ere sahayi ta gisha hessa mela azazameti yeekkoosono keehippe michosona asati ubbati

tuma dummansati issike shiiqidi hayssa metati zamisha bangabereti weeseta ubbatikka maxa suna maxida pe guyeykka yuuchidappe guye qasseka ulbatikka hayssa daanta ekkidi wogo dendo sona dendidappe guye gassekawud

Hayisan dumma dumma asati shiiqidi eqqidosona hayssati qasseka aybe gikko ubbatikka hissi miisha oyqqidi eqqidosona hessay qasseka aybe gikko ereten magshin ubbatikka lo'o maamoyidosona lo'qoyqqidosonaa maada.

Hayssi addey xeelis keehide lo7o tuthes hay bawtegikko kasse hayssa mala tokkidi tokkidi asafi dichchikko hayssi asa naytas keehide go7a immies aaddey xuussinena anjo hessafe guye kasse

Noossis ildison keeyiti darosati hessan diesome aseti qasseko ubbatikka shiigidi issi bolloti wersona ye helmu gulobet yiiza ys sifire izatappe guye bakkara xaaqiti di uttides ubbati qasseka haybis hayssa

Assi issi haaway eqqidi issi meesha hasayishe geytes hayssi qasseka ayfe haafe giikko dhoppushe dhokku huthidi issi meisha haasayis haaway qasseka simma jammasatis issafo guikas ayfe bolla zamanaxido.

Huzuma duuma asati hayssan sifi dibetosama hayssataptu qasseqa boothsati daro sama boothsati guussa qasaybe gikko karelleraasata woyko parandata guussa lissafe attin gasseka hayssan dibendeya asatikka dooa.

tassi x ellishin dumma dunaesati shiiqidiissippe aybakko izate ooththiza konaytotinna chimippe atpti noxiya macalasay issimiya izata gibdon geliti ekadus sape gu7eqasse issiyawayxila unege

hayssi aaway xeelishinka filo iza awa gidiso haawa sinthe qasseka dakalaye ministeri abiy ahmedgeetates haawaas kasse hooththo ayze giggoto diya kawu gidida gisho dubba miishie agubsha

Hissas daroasati beettoosana izetappe qasseka hissiney telamuna geetettiza asaki dihin issi aaddi qasse izatara dirayssi kushiya ayfiya bolla wothidi eqqie saarati qasseka bizinpidi.

hayssan xeeli sunke hippe cora asati issi pirshi gidi uttidoosona haasati aybas ittidaakkun eretenna shin ippe attin ubbati cililo maata bolla sa7an woykko demba giddon uttidoosona isati qasseka ubba

hayssan qasseka issi addena itti gi issi meisha xeellishin weettes hayssi qaseka ayga xeelidakkon erettinna shin itetin ba hobiya bolla asatasa nayti motore laaggishi wuthiza meisha wuthili dees motore bolle

Hayssan daro hasati sipi shi qidi beettoosana haasati qasseka hay buratosana giikko issi miishe arapheta bolla deyizayssa ubbatikka seellosana darapheta bolla kilamiishia budda qasseka issi aaway odees.

Duma duma gashe nayti haysan shiqidi betosona ha gashe naytika qase dalgid dabtare oyqidosona ubatika issoy issi mala mala mayo maydosona haysatape qase issi away eqidi izeti aybako otizakoka oychishe dees.

Hayssan dumma dumma asati shiqqidi uttidi bettosona eetika qasse ubbatika haththa ubbati sinththen woththidi uttidosona issi awa manaxire woththidi uttidaysi aybbaka ooththibeyna haarati qaseka...

dumma dumma asatti hayssan hibbito suna hayssan kasseka himito suna heessa gisha hayssan kasseka biza sati ubbatikka issi sooppe urikkossidede harderebaano korikko hayssan biidi masina raadusuna

Dumma dummaasati hayssan shiiqidi utti dorsana haasati kasseka ubbati seeli shin kareqtha hayssati kasseta gaana dere aasata masatosuna ubbatikka dhoqu giidiana issi aawaygicha issi miisha xaafe.

hayssa nasameyti cura cuphamidudi ekke debusona mumatikka qasse ekkidasa mam7u macinati beettosino issi baggara de7iza asati gurtha biidkisha han7unthata baggara deyiza sati qasseka cora asata heesse

dimma dummasati hayssan beettosuna aasatikka kase aygaasuna gikka dubbatikka wuddidi komputara geetetti zammanish bolla xeellusuna hasatikka qaseka ayga xeellu suna giikko aasbeette nawulishe heessa asaanao dandayekki

dumma dumma asati hayssan giyan eqqidosona hayssi qaseka xeelishe keehi daro mishati baytettiza giya masatees hayssatikka qasse haybis qikko daro asati yuudi hayssafe shammana mala ua

Hayssi gee hitelo.iza giyoexiza makina giitishin makina kuye baggara qasseka daro asaki doossona haasati qasseka haybawoththosuna giikko haybawotheya konetena pis shineatti ubbatikka shiiqidi.

Issi dhaqqa zuma dizayssa bessishe dees.

Xellishin duma duma asati issippe shiqidi ufaysas woykon bulachas kathosona haysi qaseka asati uttidi ayba othosona gikko zayte ayban asho histidi kathidi mana koyida gishi

hayssan issi lo7iyana eqqidi bettessa lo7iyana qasseka hawan diifikko mince geetettizaase arpamince giddon geletizase giddon dees hayssa giddon daro pultoti oddu samma pultoti hdussa

Dumma dumma nayti beettokona barkka issi adde nay eqqidi bettes. Hayssika qase toqhiya banddira ba bolla wothidi woykko koode bollara maydi uttides. Hayssppe guigaseka huphe bolla aybakko miishsha wuthidis.

Hanna qasseka keehiddo lo'iyaba amachasiya eqqada izee aybaothi ha kuneperettenna guppana masakay sayssi oge xilmishin hieehiddo le'e naya qasseka kosh dhokoothada guphe bolla qodha wothada

dumma dumma asati hayssan eqid bintokona hayssi barka dehiya ussi soon beettiza shaa giitettes hassi kasse kaaye be giikko coo gidi haasi deenmeyssa medosati addiya somasates medoosati hasa'gid

Hayssan kepi do iza akina beqqidibetes haysse qasseka hayba wooththi gikko ha bessinchi zaaridi poto dendes heessafe guye qasse izaappe guye bakkara cililo minishi beetes ha cililo qasseka ayba woothi giikko haybakka othana.

Dumma dumma nayti hayssan ka ishe beettosuna naytati kaseka gitatiza ahetikka de7o sunor hayssa mala asati ba deizassoppe araso ziidi hayssa mala miishan uttidi hayssa mala woxooshi shin keehia.

hayssi ta xeellishin keehipe lo7iya asata gidishin ha asati qasseka issife issi soho bishin beettes ubbatikka makina giddon gelidi eqqidossona haray qasseka ayiba othizo giiddi ubbatikka shiiqidoosana

Hayisan dumma dumma maca nayti eqi uttidosona uchedi uchedi qasseka aygetosona gikko nam'atikka haaththe bokkishe bolla oqidosona issimeya qaseka haaththee uyes harati qasseka cogidibeettokkona hayssi wuota wuziaizikko arba mincee min ciiletetti.

Hayssi naaye gasseka hashshu saaro idetagiza son eqqidi wooto dendies hayssi qasseka ha awaywikko hayssi arbamin ceyfidi puldoti deizaso asa nayti yelana koyshin hayssan eqqidi gelees.

Hayssa qasseka awude asi dendide giikko hayssi awude idemmida pahesettenna hinefidatin mata dendida masatis hefis giikko hayssi arbamin qinni beettiza shaagdishin hayssi ooratha keeththakko.

dumma dummasafi qowafe alegishinookko waasaka ishin beettes hista fakasessi noy duuda gakken draduura feessa heessafe gure kaseka haratti ubbati beetti feaqti quwaasaka lidioretoosina hesafe dureqassilbamaayo tessade paggate

Hundumma dummu issati meessan haakooraha hura ardusuna hessafikka kase argeyikko hestatas usappe denbay paacha gidida gish ubbatikka bana lo'i yaason keeththa keexxo suna heessafe guyee.

Dumma dumma asati hayssa giddon gelidosona hayssi xeellisutha giddude iza haaththa masatees.asati aywaanidi babbu na hayssa giddon gelidakkonta erikki hayssi xeelison keehippe babisiza boossa masatees.

hassi xelliin kinippe leosa mo gidefe naa gastakay wolopti bilka dopda hondirawecce bikkida xeellees issafe digase minjegeeta ti defan sitebidi shiqt xeelles hessa xeeles

Dumma dummasati issati ubbappe issippe uttidosona. heessappe guye qasse nam7ati eqqiduussona. hatti daageti qasseka kuma mosana kuma midappe guye kushemeyjetosuna heessa gishewu..

Dumma dumma asati hayssan eqqidosona haysatappe qasse nam7ati wegidi eqqidosona. Hayssan tophiya bandira may7ida issi naa eqqides. Hayssa nayakka qasse ta eraysi massale temesgeni geetettidayssa gidishin.

dumma dummasati hayssan bidibdi footura dindossona hissatappe qase hayssi issina gidishin hayssi qasseka aagoaawanne naa masates naay qasseka dogiti awaara eqqidi miicishe dindossana

Hayssan aysibeettizayssi away gelesh in beettes haway away gelizeekko qasse wagelo saafeza kidegisho padiyuson geles hessafe gee kasee ayssibeettizayssi lo7iza geeththa masatisa gimesha gida

hayssi xeellishin siyaddi nahe eguppiza qasseka aybis giikko bana lo7ida gisho guppes cudidi guppes bana miicathira gishsho guppes asati deiza gisho guppes aybis guppiza

Hayssan xeellishin aybe giikko daro tamaare nayti eqqidi izeti nam7ati sinthe baggara uttidi aybakko oothizakko gidin izeta oychoosona.hayssati qasseka ayba oothiyona giiko fayday beetiya

hayssa daro asati eqkidoossona heessatat qaseka hyssiniya geela gidishin geelaya qasseka banaa gada ekkades harati qasseka ekio gidi ekkidoossona tadatu huphe ceelishin hupheya bolla huphey baawa

Dumma dumma asati hayssan beettosona istapa qaseka issineya maca assa giddishin issinaya qasseka adde heessati nam7ati issi misha oyqidi dossona issi adde qasseka missilen dizayssa ba pengen uttides ayya qasseka

haysan dumma dawalati eqkidi beettosunna haasati qasseka ubbati hay boottosuna giikko issi issi miisha hiqidi hitti doosama haarati qasseka hay bootosuna giikko ubbati shiicidi qasseka hessati guye issi miishawonsise beettosana

aba dumma nayti waarara eqqidi beettosona naytikka qase daaroti hudde qanxatidayssa gidishi nammaca naytikka hudiya qanxettidoosona adde naytikka erotennan ubbati hessife shiqidi eqqido sona isafe guye qasse ubbatikka

Six dillishin ubbatikka cimmida ceezaawata giidishin ceezaawati qasseka aygis hayssan maalara eqqidakko eretenna shin ifidattin ubbatikka maalara eqqido suna hayssape buye qasseka aymedetirakkon erie.

asunsati nayssa yudiwidi hayga komeyshe bidin xaafidi xaafidi ubboosona haysti qaseka tas eeli sumasatizayssi kawo doorana gisha basunsa xaafidi ba firma qasse kawo sido sidi boossona hessa mala oos ubbati haasekki

Haysafi kasseka tabeshin dumma dummasa taggitishin haasati seka dumma dumma qimaawayssi uttides nam7ati gasseka eqqii xeellosona issi nay qasseka izata uykidoychidi aygakko biidin xaafes.

Dumma dumma corasiti feessan ikidi beettosana atti daaggiti gassekka tidi beettosana hassati oti aygawutosana giikko uttidi waraqeta bolla xaafosana atti dayssati qasseka cogidie.

Haysi asati hezhu asati kuwase bagara woxishe betosona. Hayti qaseka kuwasse aybis woxizo giikon issoy issuwa xooniko woytoy immetees. Immetida wode qasseka wanc'a ekidi banaw woxetes.

Haysan xelishe daro nayti gidishin ha daro nayta qaseka ayba otiza nayte giko kuwase ka'za nayta haysika qase lo'iya issi mala mayo mayidi ubatika beichida gishaw ufaytosona mic'c'osona.

Hayssi xeelishin dizayssi nam''u adde naytti kuwasse ka'ishshe kushshera kushshera gaytishshe de'ossona.qase ugumeththana misaththisona. Hara qasekka lanqqera baggara de'iya izzeththa..

Haysi xeelishn keehippe lo'iza haysi keehippe dalganne keehippe adusa ade naytaka betes, haray qaseka issinoy zo'o mayo mayida adeyka betes, sinthe bagara qase lo'oy betes

Nu xellishin Kehipe lo'iza Misha haysi Qaseka aybe nayti Eqidi kuwase ka'ishinBrtes issi Naya Qaseka kuwase Lepidape Guye Kuwasey awa bidako Eqidi xelles

Dumma dumma asati haysan utidi betosona, ha asatappe qase issiniya ha xeeles, nam'ayka ha xeelosona, atidageti ubbati ya xeelosona, ubba asati qaseka issi mala mayo mayibeykona, nam'u poliseti...

dumma dumma nayti hayssan gayttosana hanaytikka kasse haygaotoosa naytikko untatikka kowaseka iza nayta gidishin hanayti qasseka kaa7ishi nam7ati kundidosana harati qasseka eqgiti xeelloosa.

dumma dumma asati hayssan shiiqidi beettosona hasatikka qasse hay booththoosona giikkoa ba qodhiya bolla dehiya midala yeetettiza miisha ha shiiqidi bessosona harati atti day gati qasse panqusippe idimedidi dooso

Hayisi xelishin keehippe loo'es. Hayisi ayibe giko qaseka dumma dumma na'it shiqidi kuwase kaishe beeshes. Kuwase ka'etiyayisi qase kushera atin toho kuwase gidena. Heysa gishaw ubbatika shiqidi hayisa kaosona ka'ida.

imasati hayssan ekkidibettosana hayssatappe qasse daroti tophiya bayndera ythife kushe bagkara ci olpidossana heessafe guye qassefa hudikka lo7iya may7o issi mala mala issi mala mala may7o maydossana haaddefikka macatikka dubbati miicoas

issan dumma demmanayti qowaase kaawosana nayti kaseka kowaase kahi daya ayfiskikka ubbatikka kowaase dossiza gishsonne kowase kaana maalatiza gishshekqo hassape gurgasi inges eettas toho ibba worqagides

fiq elishin keehippe ayfes duiya miisha gidishin issi qasseka aybey giikko asa naati issife shiikidi uttidi wanca geetettiza miisha oykkidi uttidesona hessafe zu7e qasse qooba geetettizayssa weo

haysseka seelisin keehipfe lo7iya keeththa matafees ha7i ooratha gidida gisso wuribenna wuri daason qasseka keehippe laalan dees hayssa bolla asati qasseka keeydi ba koy daabamii

Issi xeelishin shochetidaba milates giddope atin tasi ayibako eretena ha issa bollaka ayibara othida otida qachid asi qassi oge bolla

hanti hayssa ayzonthano moodeti gikko hayssi ay zoonchano mootefikko sanayti mitta phalgana haysha moogitosuna geekka kasse goretosuna hayssi phalgidappigiya sa nayti

Hayssa qassika xeellishe keehippe lo7idaagee tha etha xeellishin arbbbaamincce oge masathes;hayssi qassika aybe giikko lo7iya makiinathi beeththoosona;baajaajethikka beeththoosona;mothoreekka des;hayssa naythika qa hemethishe doosona; hessa miishsha.

Dumma dumma asati hayssa mala uuso uuthosona anna macasi akaqase hayssa mala uuso uuththas a qasseka hayro uothos giikko hayssa mala uthu ochthishin asati izas makina oi daagiti bira cigoosona

hayssi keehi fe lor7izanne daro hasayisite oyqqi zamesha giddihin makinadan ogeera hamotte sayssi qasseka hayfa geerette giikko hayssi baabure geeretes habaaburey qasseka hayfa woothi giikko hasara

Phayssi xeelishin keegetike hisi geegife yoiza makimaan gitishin asati qasseka maarara eqqidi hanaqina yeya wode izi eqqishin iza gido gildi issi zooppe harasazisona fidappi guiri qasseka gaaranakka maqiman

Hayssi seelisin kelippe bagisees ayfis diggo ubba makinati issife bishe bagisees issoy issoy dhicconna mala bagisees nam'atikka kasse bazokka bolla hara ramisha etti dibee.

dumma dummasati hayssan geetto suna haasati gasseka nam7ati zeetape qasseka motooriya bolle uttidi issi shaawu suna haray qasseka tohora yawaggabees zeetape qasseka guye baggara keeththaye

hayssi yogi xeellishin oosettana koshiya mosafes haybas gikko hayssa mala lo7iya makinati hayssa mala geera hemetishi makinas iitakko hessa gisho hayssa ogi mangisti xeelidi lawathida

Hayssi xeelli shin kefip ayfes yo7i amakina gibishin amakimay qasseka awubetti gikko daro derenbettes hayssi qasse musooka wiide hiessate buye issi adde hayssa obee bolla laggishinka sana beyadis.

hayssi dumma dumma asati biidi hayssa bawafiname cissana mala woykko makina he mettidi aadhdhana mala ogim asatis hayssi xeellisin keehippe daro haathay goggees issafe guye qasseka gogizas

Hays xelishn kehipe asa go'izaysa motore getetizaysa issisoppe haraso woyko issi derepe hara dere efana mades.

Hayssi xelishin keehi ayfes babisiyya ogge malathess aybiss gikko makinay sintha bagara qohethida masathess hayssappe guyye aspalththe bolla qasse assathinne makinay issippe hamuthess.

dumma dummaxporo asati hessan beettasona hetikka qasse olbati issi mala mala maaye gekkona dumma dumma manamay duga issi ayfe billa qogoothides haraqasseka atti daggidi coobide himmotosie

Dumma dumma asati haysan eqidi betosona , ha asatika qase ayihe gikon haysan hezdzdu asati dosona, ha hezdzdu asati qase besidi pota dendosona issi adeyi gido bagara eqidesi nam'ati qaseka lanqe lanqera eqida.

hayssi kirihippe lo7iza keeththa kidishin ha keeththi kasseka hayabekkikko geehippe lo7iza keeththa kidishin ulba hasti ayssa mala keeththay baas deyana mala koye sifimippe attin ayssa mala keeththa keettana geehipe daro

Hayisiya kaasseka hasa elishin ayfeske hitte lo'idasha gidishin haqeeche gagase oorathamasates wuriben namisates naygisgikko asa nayti hayssam deetokkona wochiza asanaytibeetokkona eessipe gia

umma dumma asati hayssan ikeessan xeellishin ehipelo7eessa keeththa yiidi a keeththas odo suna xeellishi haeethe hay ba danloi boothara gorfettidi zoora gorfettidi sa7ahykka ispal masatiza miishawusa

hayssi xeelishin haaga addise woykko ooratha keexxettida keeththa masatis a keeththa qasseka wuri baannayssi eretes aybis wuribenna giikko hayssan garsa baggara de7iza meishiyatiwuridakkon dendanadees

Dumma dummasati hayssan eqqidi beettosane hetotappe qasseka hewugati maca mayta gide numa adde nayta gideshin issiniya qasseka macana hihissa gish issiniya qasse yahede othe gikko dumma dumma anteo eqqada naytas bessawus.

Hayssi xeelin ooratha keeththa masates hayssi geexxxettidi wuribenna hayssi wurihin qeeththay keehipelo'anao dees issafe biiqasi daro asati hayssa milana daas issafe giiqasi sinze baggara makinnaydees.

hayssi ketti hishinkehipel keeththa gidishin ubba asati hayssa keeththa xeelli za wage ayssi keessa hayba danlu7u yoossona keeththa giddon qasseka issi addinay qidibintes keeththay qasseka bootha qalamera gorfiti dillo7es

Sit xeelisin keesippe lo'iya geesha masate gidoppe attin aget wuribin erkeethi woranason aywadan luidakkon hayssi wora tafeth gidishino adereya gitton keehippe lo'alawo dees.

Darsan dumma dummasati issipe shiiqidi bettosona he asatikka qasseka nam7ati addenayta giddishin akkidayssi qasseka issiniya maca nayas hayssafe gueqase hayssapfe shiiqidi haybibetti gikko cili locu hissaybettes.

Giihippe le7iza keeththa ebeetes hayssi keeththe qasseka asati inbiristis keexxida keeththa masates hayssa mala keessata daroso beyadis inbiristiya qasseka hara harasondaro qommafon beyadis izo masae.

Haysan dumma dumma xinate asati eqidi betosona istape issinozi shiqidi eqides harati qase waraqate oykidi eqidosona hesatika manaxire wothibeykona

hayssan ke'hippe lo'iza keeththay beettees ha keeththay qassekka aybe giikko ubba akatas xeellishin ke'hipe lo'iza keeththa gidishin hayssi qasseka bettirayssi dicidda deretanakko

Hayssa xeeli si ayfes hayssate sintha hayssa malamesha beyada erikke hayssi ay beggikqo ayfisa xeellin eristina ishinippe attin ubba asati hay bigire oychosona issa

Hayssa xeelishin keehippe lo7iza huge geeth deeketi gessigeettes hayssafe kassekas mise baggara dumma dummana pinetti biittosota hammutumat kasse hay gutosuna gikko coogichi eqqi dusana ize.

Hayissi xelishin ha,i oratha wurida ketha masatizayiti hayisa gidon de,anawu dandayosona woyiko qasi hayisa huteles asi go, etanawu dandayosona hayissi ayidadiyo kexetide

Dumma dummatati hayssan eqqidi goykko uttidi doosono hayssi qasseka aydi biikko timirte keeththa masates , issi away qasseka eqqida hissi hastamari masatees harati uttidoyssi qasseka Dabtara oyqqidii yidi timirte tamarosona.

Hayssan keehippe lo'iya maca nayitine adde nayit issippe shiiqidi beetosona. Etikka qassikka ha wodesa gikko timirte keeththa gidishn timirte keeththa giddo gelidi ubbatikka lo'iya kaasaa ka'ishen timirteka tamarishe pe'osona.

dumma dumma asati gashe nayti hayssan eqqidi doosona gashe nayta giddon qasseka gilada issi macasiya bolla giza shurabe ma7ada eqqadus nayye qasseka huphera giita haray eqasse.

Hessans dumme doommasati shiiqidi doossona haasatikka qasse izraaqi giddol tamari naytibeettosana hessafe guye qasse nam7u addeti uttidi xeellossana nam7u addeti qafea manaxilassidosona hessafe guye qase hisi adde kushe baaqqees siyisae.

Hayssi zeelishin keehipe cigida asa masachees addes hayssa buuchcha bollan bootha bootha meshay beettees addeppe qas kuye bakara lo'iya mitha ciiliidi beettees adde gasseka boothama.

Hayssen dumma dummasati hayssa mala keeththa keexana biya ufa asatikka hayssi mala keeththi de7ana mala koyees gido uihartin hayssa mala keeththa keexana daro misha koshshees hessafe guye gasseka miishawiyeti dappi guye asa kushshees.

Hayssan de7iza asati aybas hayssa mala xaafizaako eretena ,hayssi wudi temariyoche giza xifate beetees. Hessappe guyen qasssika aybika haray beetizayssi baawa. He gishas qasseka ayba gidiyassi.

Dumma duma asathi hayssa mala ooso ooththishin keehipe lo7es; ayssi giikko asa na7ithi hamoththana koyishin hayssa mala ogee keehidi hemeththin keehippe lo7ees; dereekka diccees; hayssi makiinay qassikka ubbappe lo7o.

i qelbishiye keehite lo7iya makinay beettees hayssi kasseka makinay ayba walthi giikko ha makinay oge gesana yoggo oge asa mayki ooththana malawo koyees hayssi kasseka makina othidappe guye weqonkiyoti

Dumma dumma makinati hayssafe pengge baggara beettosona. Issi adde nay qasseka aspaltte haddi ooratha wusattiza gishaw pengge baggara lanqe woykkides harati qasseka a hidi beettosona.

dumma dummasati hayssa hoge maarara lo7ethishe beettoosuna hayssati qasseka dumma dummasati isipe shiiqidia hayssa malalo7ethi hinte hibde ledhees hayssa saa izati oosthosana kawoy eeta biran immees

xeelishonke hippe daro makinati hayssan beettosona hayssatikka qase haybaay ba geti xeesotizage dizokka hayssi issino deozere geetetes atti dayssi kasseka haysso seyawoykko sino teraakiya geetettes asatikka

hayssi xeelli shin keehippe babisiya ogee masates hebis gikko hayssa mala oge da roode iitakko makina hemittishin hayssi oge lo7okko hiidi bishen iitana dandayees hessa gishawu ha

Duma duma asati haysan eqidi betosonaaybis ha asati ayi othizogiko Hatha uyanas nagosona hathan kushe mecetida guys ubbatika uyas

Hayssi xeelimishin keehippe lokiza keeththa gidishin ha keeththay qassekka ooni keexxi diikko hayssa mala keeththa keexxisayssi mangiste gidishin ubba bira mangiste himmees asati qasseka hayssa keexxoosona keexxidappe guyee qasse..

hayssi xeelishin keehipe lo77iza keeththa gidishin ha keeththay qasseka hayga wothigikko keeththa keehife lu7is issafe guye qasseka keeththa fiexizasatikka qasseka hayssa mala keetsa deydaaqo izeeta

hayssan dumma dumo masati hisipa shiifidi issi miisha ooththosuna hayssaykka qasse haywegikko ubbatikka shiifidi ooratha medheti dapumuga bollan kusha miicetishe beettosuna hayssatikka qasse

a malamkiyotha hewekko hayssa mala wanbaasati uddasun yethidakko keehi pelo7a hayssa kaseka macasaya aygowethigikko maarara eqqada ba hubiya bollash har shaacada hayssa mala haastha duqas duqidappege

go asa issi mala ooso uuthana mala oostizay fegidishin hayssi ayfe giikko hadisaaban beettiza haaththa asi paydo paydida bisho ubbatikka shiiqidi issi mala oso uruthana mala

hayssan xeellishin keehippe ordeyade iqqidi bomba haasera kushe meheti diidees haray qasseka hissi macase akka ha shiqala eqqala kushe meedhettawus heessafe guye gasse sinoy

hayssi addezin eqqidi kushe haaththara mecettidi meecetidappe buye qasse ayfiya mecettana mala koydes issi away qasseka eqqidi uyes issoy qasseka eqqidi pooto densees silke baggara

Cora asati hayssan ekkilesana safi qasseka ba zokkoa bolla kuse woothidi hayfaxeelli zaakkon erettinna shinippe attin hayssan tasibettideyssi issi gita tubbu hebetess tubbue qasseka hybis goygiza.